Pͻge naŋ are dendeŋe a kaara boma a seԑ torͻza zeԑ. Vaare be la a o puori sԑŋ a biŋ. Boma la sԑge mare daŋkyini eŋԑ a o puoriŋ. A daŋkyini lambori kaŋa waa la pelaa.

Bibiiri la zeŋ boŋ zu, zilige la, a zie dankyini waa la doɔre, ka a teŋɛ poɔ waa sɔglaa lɛ, ka kaayaa biŋ ba sɔgɔŋ. 13383

Nobɔ la, ka bayi vɔgele zupilpeɛle. Ka kaŋa zeŋ, ka kaŋa are dendeŋe. Kuree la nyɔge taa ka a lomboe mine waa zeere ka a lomboe mine waa doɔre.

Boma la biŋ lantaa, a taa zeeloŋ, a taa bondoɔre, a taa bonvaare, ane bompelaa a eŋɛŋ ka a zaa lantaa a biŋ.

Noba la are sori noɔre a taa baagere, ka polipeɛlewogi are ba puoriŋ, ka lɔɛ ayi biŋ ka a lɔɔre kaŋa e lɔɔpelaa, ka kaŋa e lɔɔvaare.

Noba la are, ka pͻge kpoŋ kaŋa a seԑ gondonsͻgelaa are. Lͻͻkpoŋ zuzeԑ kaŋa be la ba puoriŋ sԑŋ are. boma la biŋ, ka a mine waa sͻgelͻ, ka a mine waa peԑle, ka a mine waa zeԑ ka a mine meŋ waa dõͻre.

Nobɔ banaare la, kaŋa vɔgele la zupilisɔgelaa, ka kaŋa so kparedoɔre. Ba zaa taa la kɔŋ-ɔŋ bomɔ a eŋ a koɔeŋ. Ka kaŋa sobɔ kɔŋ-ɔŋ bone e peɛlaa.

Nobɔ bata la. Ka kaŋ toore buuti. Ba vuunee la, vaare la. Kaa mine waa zeere, kaa mine waa doɔre, ka a mine meŋ waa peɛle.

Pɔge la zeŋ dakolee zu. Kaa o nudoloŋ taa sɔlee, ka o nugɔɔ taa bompelaa. Booti ayi la biŋ, ka kaŋa waa pelaa, ka bozeere sugle a booti pelaa zu. Botol la biŋ, ka a liŋe waa zeɛ. Korpoote la biŋ ka boma dɔgle o zu.